Ekifaananyi kiraga omwami, omwami ng'akutte eppaapaali eryengevu, era ng'ono ayambadde essaati ey'omweso era nga ya mikono miwanvu, ono w'ayimiridde waliwo obuddoddo obw'enjawulo era emabega we nga waliyo ennyumba ya ttaka na mmuli eyazimbibwa.